Sag bu weex bunu daf ci kaw salaat ni jël ay tamate doom doget ko tek ku ci kawam mu àndak jëen

Auto bu mokk bu kabyon, bopp bi am lubbla ak luber, ci kanami auto bi am na ay palasie noto note.

Ay kulooréew bari ta bokkon amnen weex amño am xonku

Ay xale yu took ci ay kipu kip rijang yu ngi tekk ay baga ci foyekay ci këw tabal bi.

Nekk bu mag nut sàmpre ko taax ci kaw moo am ay nekk ci kaw. Ak ci suuf am auto bu taxaw bubbula am beneen bu weex buy dem. Am na beneen auto bu weex bumu jakkarlo.

Yoon mu ngi daf làkk ci booram, làkk bi ay banti len ko làkk yi , am na ay garab yu nekk ci boori làkk bi.

Ay nit yu taxaw gàddu seeni sàkk ni di dugg ci pileen be ñena ña ñu ngi taxaw di xoolewaay dama guñ di dugg ci pileen ba ngi taxaw.

Pickas ruñu tëral ci suuf më ngi am jàppkaay bu weñ. Waaye ci bopp bi am na lu ci buka dammu.

ay balkat yi taxaw sëgg jër seeni ay laxo jàppko seeni popp ku nekk jàakar loo ak samara

Auto bu weex bu taxaw ci gannaaw nit dakk fa ay folor yun fabind mhe.

Ay xale goor yiy bala, kenn ki ngi sol dall yi ci ngom, yi ngi sol seen ay yire yi bulo, kenn ki mu ngir dor bal bi.

Ay boroom damba tank yu taxaw ci benn rang. Am beneen waay bu taxaw seeni kanam ekiti ay loxom.

Xale bu taxaw di ree lettu ay kondro new york ci mees dajale ko ci diggami pof ko.

Fii neke bu mak am at tabul jal ay toogu warraku ci tabul taki ay redou wayi jal ay baloum takiku ci pegi redou be ak ci kaw.

Taabal bañu taxawal jël weer teg ci kawam. Jël ay toogu wërale ko taabal bi togguy nag tgu xanx la.

Jigeen bu sol rop bu boro de, teiyi saggam bu chingo ak telefona , ekkiti benna laxo def mees ci boppam bi.

Góor bu taxaw tiebbu teele ndoxam di ko naan, mu teg lante ñaare mbopp bena ba ci suuf , longamas la laxaw gudd ba ci tegu ngaccala konxo.

ay xale yu jang arkuran yu goor ak yuy jigeen yuy jigéeni nendi moro seeni ay kaala seeni seriñ mogei ngay bind ci tablabé

Mbuus biñu taxawal ci biiram ganaar buñu rendi sukqi ko bamu set moo fi nekk mbuus bi nekk bu ñax bu teyla mëngi am bind ci kawam.

Tax bu benn waay nekk ñyoxameeko ci loya useenu daabu di njiiti parte bunuy oyée ci UDP ngir taxaw ekiti loxom yi ci kaw.

Nek bu max buñ samp taax ci kaw am ay palantër. Ak ay buntu am na ay garab yu nekk ci wetam banaana ak pappkee ak màngo.

Niit yu nekk ci pegg géej gi di liggéey amna ay jigeen yu tiim paan yu daf ay jënnu koy wass amna gorgu taxaw tieppuspusam nekk ci pegg gaal gi.

Neek bu mag buñuy jaaye ay lekk ak ay naan lekk yu bari yu bokkul ak naan yu bari ta bokkuñ yu naani nag ñun leen dugal ci biir firij bi pmsed yeneen yu lekk yi ñam ñung leen dugal ci ay weer.

Goor bu took dendo benn kees gu mag ñu bindi fa afrisa mu palansorg min ko tiim tabla bu mak bu benn waay nekk ñu ko yx oyee ci looya osenu daabo dinji ci parti udp mëna sànnil leen udp.

Ay xale yu nekk ci palaasu jangeekaay bi ñi ngi ci njaayaan ngi di yandaan telu amna ñenen ñu toog dajaloo benn palaas am na ñuy nekk di gaddu seeni saak di dem.

Mbooloo mu takku, di daw toppu ay ooto, ci beneen ooto bi suñu njiiti rëw di uyo ci Presiden Adama Baro, moo fa nekk ekiti loxom, ay nit topp ci gannaawam di ekiti ay seeni loxo.

Kuloor bu xonk ak weex ni bind fa jee fine money transfer beruaredesanse .Mooy palaas buñu mëna yoonne ak dam jël fa xaalis.

Ay xale góor yu taxaw, am ñu sëgg, ñu sol seeni teni balekaay, tene yi nak bu xonxu la ak nete, kuy taxaw seen pos be moom tene bu doomtaal la sol.

Ay xale yi took ci biir neegu jàngeekaay bi, amna ñaari xale yu dendoo took ci kanam, kenn ki dafa ñur, kenn ki xees, ñi jël ay seeni piktak ci kanam, ci kaw taabul bi.

aotobu ñool bu ess bu taxa ñu bind ca kanam bànjul ñett dara jiróom 1 aar.

Bunoor bu taxaw ci kaw tunturme am tank yu sew yu ñool ci yarambe ci ganaaw mëngi am ay rëdd yu ñool ak clor bu orance.

auto bu mag bu taxaw ay nit ni ngi taxaw ci péggam am nanu nekk ci biiru auto bi am na ay xar yiy dox ci pegg auto bi.

Masin bu mak bu njuiy defareh tali, tali bi nak daf nen gohdorong bii chi kawam, legi masin bankoy dehrr.

Jigéen bu xees. Bu sol robbu mbesenam bu werta. Daf mees ci boppom bi. Ekiti benn loxom bi tek ko ci boppoom. Beneen loxo bi mun ci jàpp kalpim bi.

Négg bu mag bu ay nit yu weex tokk. Amna ay taabal yini fa tekk. jël ay toogu wërala ko ci kaw taabal bi.

Guru bu baari ñu daf ko ci biir pañe bi, am na doom yu xonxu, am na doom yu weex, te doomi am na yu dijji, am na yu sew ta mit.

Auto bu gudd bu mag, am ay pono yu bare, bopp bi dafa weex , kees gi sokola , kees gina kees bu gudd la.

Kër gu am neeg bu mag ñu dafa pentr bu weex am ay palanteer yu bare ak ay bënt kër gi nag mëngi am bënt kër gu ñoo.

Ay dàll yi ñu ransalé ci benn palaas, am yu nekk ci kaw, am yu nekk ci suuf, amna yu ñuul, am na yu ñuul ak sokola.

Toogu bu guddu buñu defare xanx ci kaw, taxawalekaaye bi ñu defaree ko weñ, ay birgi siment yiñ teg ci kaw peran bi, ku taxaw sol daale yu ñuul.

Néek bu mag ay auto taxaw ci peggam beneen auto bi ngir tekke loxo ci kawam waaye ju sal xaftaan taxaw ci boore bontu bi.

Palaas bu am ay garab yu guddu, am pliyaan napaloko kaay, mu am palaas bu am ndox pur sango kaay.

Mbooloo mu takku am ñu nga xam nañuy sol ay tani polise. Am nañu nga xamanteneene solo ñu ay teni benn. Jànx b ngi taxaw ci digante polise yi daf ma ci boppambe gàddu saaga buñoo.

Auto bu mag bu gudd am culor bu bula ak weex. Am ebekaay bagaas ci kaw atobi nag ato ebekay bagaas la.

Chuu bu xong bu andag rang bi sab. Mo am blet am karot am nyambe ak supame.

ay takku dera yi took am ñu taxaw di am waxtaan seen teniyi na teniy weert la àndak mbaxana.

Ci këti bay bu taxaw am béjjëni guddu firi ay noppa di xool benn palaas mo am koloor bu weex ak bu nyuul.

Ay nit yu nekk ci brbenen gaal bi më ngi am ay nit yu xaw bare moon ci biir géy gi beneen bi am na waa ju taxaw am na ko xees ku tëddl.

Ay nit yu bari am nu sal seeni caaye yi mag di fec tie ay paaga. Ni taxawal raayal bu weex ak bu gambi bi.

Jigeen bu taxaw sor robbu mbesengam jaxesé ko aktiva. Rob bi mën ko xar ba ci ay lupam tie zagg bu ndaw.

Sbu toog ci lal bi nu mu ree ko malaa ni sët bu weex. Mu jëllakat bi tieko tek ko ci boore gé méñam. Lal bi nag më ngi am ngegenaay.

Jën buñu làkk tekko ci palaat stewer def ñebb ci booram boole ko ak sos bu xong sos bi nak yu ngi dafkaani ci beeram.

Xale bu xees bu taxaw sarmb bu loxo yu ndaw litdu letir tese ci gannaaw am beneen pëf bu ndaw bu nekk ci kanam yu yokk ci mees nac ci ay peex.

Kerr bu rafet am naare negg yi mag yun sampa taax am bonti kerr gu mag ak bu ndaw negg bi nag tabax gi ay karo lan ci daf nu daf se ay weer.

Jigéen bu njoor, ngi taxaw, jël laxoom tekko ci luppam, saltël biñi xam sab, ñu ñoo ko mbobb ak sip.

Jigéen bu taxaw ci boori tene bi sor rob mbesangam bu bula daf teg ci boppam bi makiyaas kanaman gi takk cenn ci baatam bi.

Ay meeg bala yeñu defareeko ko mi ay nit abna bu took amna bu taxaw beneen bi ñun fo bi ndëx bëggëna gam be.

Ay xale yi taxaw am beneen woxambaane bu took cen ron. Benn xale bu jigeen mi ngi toog ci kawam. Beneen xale bu góor ba ngi taxaw ci digante ñaari xale yi jigeeni mu lëng xale b ndaw be.

jiggéen bu taxaw sal mbesing biñu ñaw sip ak mbëbu ci dën be ñoom fa daf ay per mu tiya kalpem takk cienem takk lamam daf tegam ci boppam

Nyetti bool ñaare na ngi së suf benn ma ngi seen kaw amna bu am kubeer bu werta bu ñor am bu am cuber bu werta bu ñoru bennen bi bu sokolaala.

Plaas bu am ay mbaar yu màgget am na neeg bu mag bumu dendot. Nyu teg ay taawal ci ran mbaari artotaxir nëri lañ ransale.